FNB Namibia okuna omukalo gwokufuta hagu ithanwa ospeedee, omukalo muka oho longitha owala okakalata koye shaampoka toyi eto futu ngele kuna oshimaliwa ino pumbwa oku limbililwa oshoka speedee gwo FNB opo guli.

Ooyene yoostola dha yooloka oye hole oku kaleka oostola dhawo dha pakelwa nawa niinima ayihe yi li melandulathano. Shika ohashi kala oshiwaanawa molwa shoka aalandi oha yeya ya hala mpoka pwoopala na ota pu monika nawa.

Kehe oshilongo neliko lyasho. Eliko lyoshilongo ohali kalekwapo kiimaliwa . Moku pingakanitha iimaliwa yokoshilongo hoka niilongo iikwawo nomo kulanda iinima kiilonga iikwawo. Oshilongo kehe oshina oshimaliwa shina ongushu.

Longitha okakalata koye kokambo ko FNB komikuli, e tokoleke ongeshefa yoye. Pamwe na FNB oto vulu okufuta kehe shimwe. Dhengela konola hamano yimwe, mbali omugoyi nomugoyi, oohetatu dhili mbali, noshowo ooheyali yeli yaali.

Kala kokule naakengeleli, kotoka ombaanga ya FNB kapu na esiku yiku dhengele yi ku pule o pina yokambo koye kombaanga ngele owa koneke uulingilingi, dhengela ko 061299 2222.

Uuna omahooli goye goombiliki ga pwa mo oto vulu okuga gwedhela pamwe nombaanga yoFNB. Dhengela ko 061 306081, otaye ku kwathele meendelelo.

FNB Namibia okwa gandja oshimaliwa shongushu yoodola dhaNamibia oomiliona omugoyi omayovi gatatu nomilongo hetatu nandatu, omathele gaheyali nomilongo heyali nambali (N$ 9 383 772.00) kehangano lyaNamibia lyetanga.